Tinofanire kufundise ndombi kana kuti varumbwana maererano nepasichigare chedu zvinoenderana nekuti tinogara mundau dzakadini. Izvi zvinokombidze kuti vana vedu vakure vane huntu hwakanaka.

Chakakoshere kudzidzise ndumure ngechekuti munodzifundisa maererano nezve utano maererano nezve pasi chigare maererano nezve kugarisana zvakanaka nevamweni muntaraunda uye.

Kufunda kwezveutano kuvarumbwana kwakakosha kunoite kuti vaziye nezveutsanana uye vakunde muzvirwere zvingadai zviri zveutsanana.

Ndumure dzichiri kubve oamukaka kana kuti ndumure dzichiri kumweni mukaka dzinowanike dzeienda kuzvikora uko kwadzinobetserwa, uko kwadzinenge dzeitamba nekuemba kana kuti kwadzinenge dzeinyora dzeifundiswe kunyora mazina.

Varumbwana vanosisa kuchingamidza vantu vakuru kwavari. Asi izvi azvingobudi njee kana vasingazii. Vanofanira kufundiswa kubudikidza ngekuzvikora.

Ndumure dzinokwanisa kufundiswa maererano nezvepasichigare kana kuti maererano nezveutano kubudikidza ngekwavanoswera uye kubudikidza nevanhu vavanoswera navo.

Zvinozi varumbwana vabatei vachakatsonga kuti muvafundise maererano nezvinhu zvakaita kunga utano kuti vagare wakahlamburika vadziwirire hosha uye varumbwana ngavafundiswe pasi ngechigariro.

Zvikora zvevarumbwana zvinofundisa varumbwana kuti vakone kubhuye gwinyiso kana veitaura nevantu vakuru kwavari izvi zvinobudikidzwa nekudzidziswa kwavanoita kuzvikora.

Kuzvikora zvendumure dzabve pamukaka kunoitwa zviro zvakasiyana-siyana. Kungadai kweiimbwa, kutambe muchongoyo, kurumba nekutambe bhora chairo-chairo.

Kuzvikora zvevarumbwana vanofunda zviro zvakawanda zvemene-mene, zvinosanganisira kuti vanofunda kuti vagare mwiri wavo wakahlamburika, vakone kuchingamidza vanthu vakuru kwevari, vakone kuchingamidza vantu vemumaraini.

Kuzvikora zvendumure tinokwanisa kuona vadzidzisi vakasiyana-siyana, uye vantu vakasiyana-siyana. Kuzvikora uku kunodzidziswa zvinhu zvakasiyana-siyana. Kubudikidza ngekuti unonga vaenda kuchikora chipi.

Zvikora zvevarumbwana zvinofundise varumbwana avakuti vakone kuremekedza vantu vakuru uye vakone kunyora magama avo ekuberekwa ndivo kubudikidza ngevafundisi vavo.

Azvevarumbwana vanofundiswa kunyora mazina avo. uye vanofundiswa kuti vakone kuchingamidza vantu vakuru vemuntaraunda dzavanogara, uye vana vanosise kuchingamidza vantu vakuru nguva dzeshe.

Zvikoro zvendumure zvizhinji zvekumaruwa zvinenge zviri padhuze padhuze. Kuti ndumurwe dzisahamba mumango wakakura .Izvi zvinoitira kuti vana vafarire kurambe eienda kuchikora

Ndumure mazuwa ano dzakuende kuzvikora kuti dzinokwanise kunyora uye dzimwe ndumure dzinokwanisa kuende kuzvikora kunofunda zvakasiyanasiyana.

Zvakanakira kuti varumbwana vaende kuzvikora kunofunda ndezvekuti varumbwana ndiye ramangwani vedu uye varumbwana ndivo vachazoti detsera nokuva madhokodheya amangwani.

Varumbwana vanosise kuti vaende kuzvikora kunofunda, kunonyora mazina avo, asi hazvisizvo zvega zvinofanirwe kufunda varumbwana. Varumbwana vanofane kufunda kuremekedza vantu vakuru kwevari.

Zvikora zverumbwana zvisati zvabva zera, izvo zvinobetseredza kuti vana vakone kunyore mazina avo, vakone kuerenga magama, uye vakone kutaura nevamweni zvakanaka, zvinodzidzise futi, kugarisana neanhu.

Zvemene mene, varumbwana vanofane kuyende kuchikora kuti vasiso kufunda mayererano nezviro zvakati kuti kusiyana. Kunevarumbwana vanosise kufunda mayererano nezvehutano hwavo.

Kuzvikora kwendumure tinoona kuti vadzidzisi vanenge variyo vane hanya nevana kakurutu nezvinenge zveita vana asi ivo vanoshingirira kuti vana vapase.

Muzvikora zvevarumbwana munofundiswe zviro zvakawanda, zvinosanganisira utano hwearumbwana, uye kuti varumbwana vakone kuchingamidza ,vantu vakuru kwevari ,mundau dzavanogara.

Ndumure dzinoenda kuchikora kunofunda maererano nezveutano maererano nekuziya nharaunda maererano nekuziya pasi chigare chedu uye maererano nekuzivakukosha kwevakuru vantu vakuru munharaunda.

Nyamashi unou tikatarisa zvikora zvevarumbwana muntaraunda mwatinogara zvakaite ekudira kuite kuti varumbwana vedu vave neruzivo pamusoro peupenyu hwawo hwavachararama ramangwani.

Zvirokwazvo varumbwana vanoende kuzvikora kunofundiswa, kubhara mazina avo. Varumbwana futi vanoenda kuzvikora kuti vazokona kuchingamidza vantu vakuru vemundau.

Kuzvikora kwemajaha nendombi kunofundwa zvidzidzo zvakasiyana siyana kuti majaha nendombi vaone pavakagwinyira uko pavanonasa kukona kuitira kuti ramangwana rawo rizova rakanaka

Ndau dzezvikora dzinoende majaha nemhandara kunoendiwa kuti vantu vazokwanisa kuzoendahe chikora chepadera, vazodzidzira mabasa akasiyana-siyana. Izvi zvinodetseredza kuti azoona ndaka yamangwani.

Mabasa amawoko kazhinji kazhinji anofundisirwa kuzvikora zvepadera. Uye mabasa aya, anonge akasiyana siyana, kubudikitsa nekuti mbune munhu iwewe unonamabasa akayita zvakadini.

Ndombi nemajaha kuzvikora kwavanofunda vanonga veifundiswa zviro zvakasiyana-siyana. Izvi zvinoitira kuti pavanozopedze zvikoro zvavo vazokwanisa kuita mabasa enyara.

Kuzvikora zvinofunda majaha nemhandara tinoona kuti majaha aya nemhandara Anofofundiswa pamusoro pemabasa asazobata nenyara dzawo uye vanoita kuti varieties mhuri dzawo ramangwani rawo.

Ngekuti majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobve ngazi vanoende kuzvikora kunofunda. Izvi zvakanakira kuti majaha aya ngemhandara vanogadzirirwa ramangwani rawo kuti vazoone mabasa ekubata ngenyara dzawo.

Kana majaha nemhandara vabve kuchikora, vanosisira kuti, vaendehe pane chimweni chikora, icho chinoenda vantu vati kurei mbichana, kuti vabetserwe mabasa. Chikora ichi chakakoshera pakuti chinokudzidzisa ,mabasa eupenyu ,uye mabasa amaoko.

Zvikora zvemajaha nendombi vachiri kutemwa dzinobva ropa unosise kuti majaha aya apfunde maererano nemabasa avanoda kuzobata ngenyara dzavo, uye kuti majaha nemhandara vagadzirise upenyu hwamangwani vavo.

Zvemandorokwati majaha nemhandara vanofana kuenda kuzvikora kunofunda kuti ramangwana rawo rive rakajeka. Izvi zvakasisire kuti muntu azokwanisa kuzviraramisa ramangwani rake.

Zvikora zvinofundise majaha namhandara dzekanyi zvinofundisa kuti vanthu vazokwanisa kuve vane chiremekedzo mukati mentharaunda dzavanogara. Izvi zvinobongwa maningi.

Zvikora zvemajaha nendombi izvo zvinofundisa kuti majaha azovane mabasa akaita semadhogodheya. Kana kuti majaha kana mhandara dzizoone mabasa ekuita ngemaoko zvakanaka maningi.

Kuzvikora uko kwatinoona majaha nemhandara, vachiri kutemwa dzinobva ropa, kunofundiswa huntu hwakanaka hwekugarisana neantu zvakanaka mumuganga uye kunofundwa zviro zvakawanda.

Ntombi nemajaha zvinoende kuchikora kuti zvizofunda maererano ngekugara vevantu muntaraunda zvakanaka uye nemabasa avanoda kuzobata kana vakura izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinodzivirira maningi nekuti zvinodzivirira vantu kuti vaite mbavha.

Zviro kwazvo ndinoti zvikora zvema jaha ndendombi, zvinofundise wandu awa kuti wawe wandu mundau uye wandu awa wawe nekuremekedza wandu wakuru kwawari.

Zvikora zvemajaha nendombi zvakakosha kuti zvinofundisa majaha nendombi kuti vazoziva ramangwani uye majaha Awa ndiro ramangwani redu ratinopengera ndiro kuti vazorishandisa.

Eya majaha nemhandara vanosise kuti vaende kuchikora kunofunda maererano nekuti vanoda kuzoita mabasa akadini mukati mendaramo dzavo, uye vazokwanisa kuriritira mhuri dzavo.

Kuzvikora kwakanakira kuti ndombi nemajaha asati abve zera vanokwanisa kuwana zvekuvaraidza variyo vasanyanya kuita zviro kana kuti misikazwa isati yaenderana nezera ravo.

Majaha nendombi, dzinoyende kuzvikora zvakwirira iripadera kuti dzikwanise kuwana kubetsereka. Uye, uko kuzvikora uku, ndiko kunoyita kuti vana vawone zvavanoda kuzoyita muwupenyu.

Zvikora zvinofunde majaha nentombi dzichiri kutemwa zvinobve ropa kunofundiswe zviro zvakawanda maningi zvingadai ngokuti mabasa okumbatso, kugarisana mundau zvakanaka.

Zvikora zvepadera izvo zvinofunda majaya nemhandara , uku kuzvikora uku majaya nemhandara vanofundiswa kana kurima kuzvikorako kana kuvaka chaiko vanofundiswa.

Nekuti majaha nendombi ndidzo nyika yamangwani zvino kurudzirwa majaha afunde kuti anokwanisa kuriritira mangwani wedu izvi zvakakira kutindipo panobva madhokodheya edu amangwani.

Kuzvikora zvemajaha nendhombi ati kurei vanoenda kunofunda zviro zvakasiyanasiyana, vamweni vavo vanotofundiswa kana kuaka kana kubeza.

Kuzvikora zvemajaha nendombi vati kurei kurei mbichana kunooneka kweiitwe zviro zvakasiyana siyana kungaa mitambo inosanganisire bhora kana kurumba kwemene izvi zvinoumba ukama pakati pezvikora uye pakati pemajaha nemhandara.

Zvikora zve majaha ne ndombi dzino temwe dzichiri kubve ngazi dzino sise kuramba dzei fundisa majaha aya ne mhandara kuti vakone ku chingamidza vantu vemu ndarunda mavo uye kudzidzisa huntu hwakanaka.

Zvikora zvemajaya nemhandara vachiri kutemwa dzinobve ngazi zvinofundisa majaya aya nemhandara kuti dzikone zviro zvakasiyana siyana mukati mwenharaunda.

Mazuwano, ana baba nanamai kana kuti majaha nendombi zvinoende kuzvikora zvepadera kuti zvinodzidzira mishando yakasiyana siyana. Izvi zvikora izvi zvinodetseredza kakurutu muntu uchida kushanda mushando muhombe.

Kuyamba ndaa kekuti majaya nemhandara aende kuzvikora zvepadera. Izvi zvinosisira kuti majaha nemhandara vafundiswe pamusoro pemabasa emaoko awo aanoda kuzofundiswa mukati meupenyu.

Zvikora zvepadera zvinofundisa vantu mabasa akasiyana-siyana awo anenge mabasa ekubata ngemaoko kana kuti mabasa emumahofisi. Izvi zvino kurudzirwa kuti muntu aende kuzvikora zvepadera.

Jaha nemhandara vanosise kuti vaende kuzvikora zvepadera kuti vaende kunofunda pamusoro pemabasa avanoda kuzobata ngenyara dzavo, vazoriritira mhuri dzavo mangwani.

Nemajaha vanofunde kuite madhogodheya kana amweni mabasa emaoko. Izvi zvakanakira kuti majaha kana kuti ndombi vanofunda zviro zvekuti vanozoshandisa vamukati memuzi dzavo veiona ndaramo yakanaka.

Kuzvikora kunoenda majaha nemhandara kana kuti vanababa nanamai. Kuzvikora uku kunofundiswa zvemene-mene, uye kunofundiswa mabasa akasiyana-siyana akaita kunge mabasa emaoko, mabasa ana mabharani. Zvichisiya ngekuti muntu unonga uchida zviri.

Kuzvikora zvikurutu, kunooneka zvidzidzo zvakasiyana-siyana, uye zvidzidzo izvi ,zvinokhombidze kuti muntu ,akapedze chikora chake, ozoende kunoita basa raanenge akafunndira.

Zvikora zvapadera izvo zvatinoona mumataundi zvinofunde majaha nemhandara dzati kure mbichana kudarike kana dzabva zera zvinofundise kuti majaha aya ne mhandara ajaire kukone mabasa enyara.

Zvikora zvemajaha nendombi dzabve zera, kunosise kuti kufundiswe ndombi kana majaha, maererano ngemabasa avachada kuzoita, avo aachabata ngenyara dzavo ,kuti vazoriritire mphuri dzavo.

Kuerenga mabhuku kana uri kuzvikora zvepadera kwakakoshera pakuti unogara unepfungwa dzino funga zvinoenderana nezviro zvaunoda kuzoita muhupenyu uye kunopfumise pfungwa dzako mukufunga pamusoro pemabhizimusi.

Zvikora zvepadera zvinowanza kuve zviri mumaguta uye zvikora zvepadera izvi azvina kuti ndiani wauya koofunda zvinokutora kubudikidza ngekuti unenge une zvikwanisiro zvinodiwa ngechikora cho.

Zvikora zvemajaha nentombi izvo zvatinoona kuti ntombi dzinoenda kuti dzinofunda maererano nemabasa edzinoda kuzobata ngenyara dzavo mukati mendaramo dzavo kuti vazoriritira mburi dzavo.

Zvikora zveapdera zvinoendwa ndiana hurwani nemajaya uye vabereki kuti vaende kunofundira maringe nemabasa avanoda kuzoita muupenyu zvakakosha maningi.

Mazuva ano ataku rarama nyamashi tinoona kuti hurwani ne majaha zvakuenda ku zvikora zvinenge zviri kuretu ne dundu raano gara kuti akwanise kuona mangwaro anenge eyi tsvaka ano enderana ne basa raachada kuzo shanda mu upenyu.

Igwinyiso remene mene varumbwana kana kuti majaha nemhandara kana vana baba nana mai vanosisa kuti vafunde kuzvikora zvepadera kuitira kuti vazokwanisa kudzidzira mabasa avanoda mukati mehupenyu.

Ngekuti zvakazwi muntu ucharye cheziya vantu vanosisira kuende kuzvikora azvinei nekuti vabva zera ere kana kuti avana kuti vaende kunofundiswa mairirano ngama basa avanode kuzoita mundaramu dzavo.

Zvikora zve majaha ne ndombi dzabve zera uno fundisa zvaka siyana siyana kuti vantu vazo kwanisa kubata mabasa enyara dzavo izvi zvino sisira kuti munhu uto kwanise kuita dhokodheya.

Zvikora zvapadera zvakanakira kuti zvinofundise vantu kuti vakone mabasa akasiyana siyana enyara dzavo uye zvinoti vanhuwo vakwanise kungwara mukati mweupenyu hwavo.

Zvikora zvemajaha nemhandara, zvinosisira kunge zveifundisa majaha nemhandara kuti akone kushanda mishando iyo yavanobata nenyara dzavo muupenyu hwawo.

Ku zvikora zvihombe kwakanakira kuti uno fundiswa chiro chauno enda ko sangana nacho mu nyika uye kunoku detseredza kuti ukone kuwana mushando une mare iri padera.

Zvikora zvemajaha nemhandara, kunofundiswa kuti majaha aya nemphandara, mangwani akone kuzviriritira, nekuriritira mhuri dzavo.

Zvikora zvinoendwa ngevabva zera, uku kunowanza kuendiwa kuti muntu azowona basa rehupenyu, kana kuti muntu azokona kuzvishandira nekushandira mhuri yake ramangwana rake.

Muzvikora zvepadera zvinofundise majaha nemhandara, kuti vaite mishando yakanangana nezvavanenge veifunda. Izvi zvinosise kuti majaha aya nemhandara, kana vanamai naanababa vazoriritira varumbwana vavo.

Kufunda kwevasharukwa dzingava ndombi majaha kana ana baba nana Mai veifundira kuti vazoona mushando.